Ehala lyomangeshefelo lyafa ngeno omatala moka tamu monika iipundi, iitaafula iinene niishona, mbi yi na omahalasa kombanda osho wo omitse dhoombete.

Etyofa lyokukuutumba ndoka tali monika lyina mpa omuntu hotula oonyala dhoye mpa hotula okooko wiikwatelele naampa hapuvulu okutula okakopi koye uuna tonu.

Eshingitho lyongeshefa lyombaanga yoStandard Bank tali ka ningwa mo-10 gaSeptemba, omvula 2025, ethimbo okutameka po12 sigo opo -16, ehala opoTriumphant College

Iimaliwa yoodollar dhaAmerica. Mbyoka yili pokatafuula. Yimwe oya mangwa nuupandi ndele kandi wete yiimaliwa yaAmerica. Kakele kwaambyoka tayi yalulwa peke naambyo iitokele yili pokatafuula.

Okatemba koku iyogela koonyala hoka haka kala ke li mokandjugo. Opu na okapomba moka tamu zi omeya ko pevi lyako oka ningwa onga okasikopa mu na uulaka wu li uyali, moka to vulu okutula oombapila dhokokandjugo, oothewa dhoku iyoga koonyala noshowo omagadhi.